Etsigã aɖe dza eye etsi sia la dza kaka ɖiɔ ɖe amewo ƒe xɔ, xɔdɔme me. Si he na be wofɔ woƒe xɔdɔmenuwo katãwo ɖe asi yina ɖe ƒuƒuƒe.

Detugbi dzɛɛ aɖe va kɔdzi kple nuwui nɛsi aɖe le abui dom nɛ ɖe eƒe abɔta. Nɛsila do ŋatiwui kple kuku, etawui kple awu si hee.

Ame gbogbo aɖewo le eflime eye woyina ɖe etsikuƒe kple woƒe galɔ̃nu gbogbowo. Eɖewo do kuku ʋee. Eye Yevuwo hã wole eme eye Ameyibɔwo hã wo le eme.

Davi etɔ̃ aɖe le afi sia, ɖeka le fufu tom eye ɖeka hã tɔ ɖe anyi le nu kpɔm le kpuiƒe, ɖeka hã le banku ɖam kokloviwo ƒo xlae, aŋegowo hã le afi ma.

amɛ gbogbó aɖewo le kuteƒe ŋutsuaɖe le eklo dzi le akɔfam nɛ nyɔnu aɖe kpovitɔ ɖowo le afima eɖewo dó kuku eɖewo hã wome dó kuku o

Ɖɔkitanusrɔ̃lawo hã wole woƒe sukuxɔa me le nu srɔ̃m. Woƒe nufiala le nufiam eye wole to ɖoe kple dzidzɔ. Nyɔnu dzẽ dzetugbe aɖe hã le adzɔge kpɔm.

Ameɖiƒegã aɖe le afi sia. Eŋu eve si amekuku aɖakawo le eme la hã li. Ame aɖe ene wodo awu ʋee tso dziƒo va anyigba ye wolé aɖi, aɖaka ɖeka ɖe asi va ɖiɖi ƒe.

Ŋutsu aɖe si eɖa mele eƒe ta o lé aha ɖe glasi me do spece le nutata aɖewo kpɔm le nutakpe aɖe dzi.

Aɖakago eve aɖe le exɔ aɖe me. ɖeka le egli ŋu. Eye ɖeka le anyigba. Seƒoƒo nyakpɔ aɖe le edzi kple.

Ɖevi dze aɖe si nye wɔmitɔ aɖe bɔbɔ nɔ eƒe keke me, exɔlɔa hã ƒu du kplɔe ɖo le dzidzɔ me, wo katã wole dzidzɔ kpɔm si fia be, wole fefe ɖim.

Nubialwo le mɔto, ɖevia ɖewo do awu, eye eɖewo hã womedo awu o, eɖewo le alɔ dɔm, eɖewo le nu ɖum, eɖewo hã wole etsi num.

Ŋutsuvi dze aɖewo le Ghanaflagi ɖe asi le ŋuŋum kple dzidzɔm le aseye tsom. Sodzawo hã wotɔ ɖe afi ma kple kpovitɔwo le wo gbɔ be womawɔ nugbegble o.

dada kple eviawo le kɔɖim dada la le evia fiam alesi woakɔ afɔ afɔkpa ka ade afɔkpa mɛ sinye wóƒe kɔɖiŋu dometɔ ɖeka amɛ, dadala do ŋkuwu ŋuku spɛc